Nyaari dalle cappu yu jigéen, daale yu xonxu am waru ci kaw ci suuf mu am pof.

Ay xalé yi jigéen ak xale yi góor. Ñu ngi wàcc jàng taxaw. Ñienen ñi ci xalé yi ñu ngee ekati seeni loxo. Xalé yi jigéen yi nak ñu ngi sol sollu yu nduróo. liñi sol nak, mu ngi am lu bulo, am lu weex. Xalee góori ñoom ñio ngi sol simis bu bulo.

Góorgu taxaw, tiye bantam, sol garambu bu def kol bu weex si baatam. Tek mbaxana bu xoñg. Si ganaawoon mu ngi am ñaari takk der.

Yon bungh soti gohdohrong, chi kaw gohdohrong bi amna motor bu takhaw bu njull, chi ganawam mungy am autoh bu wekh bu takhaw, am aiiy keurr yu len feuteh ganaw, am aiiy garab tam yu neh chi ganaw keurr yii.

Péncum dëkk, ci ron penc mi mu ngi am ay nit yu fa took, am na ay xale am na ay magg, ci seen kanam mu ngi am tubaa bu góor ak tuba bu jigéen ak beneen waay ju góor ku taxaw ak ñetti xale ñu taxaw janook ñoom

Kayiti buntu tass kat i, xibaar bi ñuy woowe "The Standard".Ci kait nak, ñung ci bindë, ay kureel yi nga xam ne dañge bañge, luwaa yooy nga xam ne defaroon nange ko pur mu wara neekë luwaa, Gambi.

Etaaz bu "green",am lu doomi taal. Ci kanami etaas bi, mungi am otto, Otto bu bulo.

Ay nèèk yu nju xaddeh ñax, waraleku ay saket. Ci kanabi saket bi mungi am ap kankuran bi fa taxaw yorèh jaasi ci ñaari loxom yi.

Nitt ku sol chemise bu bleu, ak lu chocolat, sehgu tiyeh bindeh kaayam, dii bindi chi bantue, pur jehhmah torlaleh.

Ètas bu neteh am lu wèèx, ci kanami ètas bi mungi am garap, ètas bi nak ñiñ ko waraleh ak maraj, si kaw Maraj bi mu am ay weñ, ci wetu ètas bi mu ngi am pól.

Jigéen bu sol sipu ak daggit daggit bi nag benn loxolo am te deñ ko perle ci loxondey jooram mun ci tiye kalfe muki takkitam ceen ci baatam.

Garabi ñuul, ci weti garab bi mu ngi am benna xale bi góor bu taxaw, ci ganaaw garab bi mu ngi ama beneen xale bu góor bu fa taxaw, betey ci ganaaw garab bi mu ngi am ñaari ato yu weex yu fa gaare

Jigeen bu taxaw si kanaw marag bu neteh jigeen gi nak mogi sol roba bu nuul roba bi mogi am neeti beton mogi def mess taka naari jaaru u reey si ay nopam.

Yëree góor buñ cuup, mu am lu ñuul, am lu sokola, ñu defal ko poos si kanam, li warale baat bi, loxo yi, poos bi ak mbuuw bi si suuf dañ ci ñaw wuñ bu weex

Gigeen bu sol róbbu bu bula am lu sokola, tèg més ci bópam, gigeen gi nak mu ngi taxaw ci kanami buntti wér.

Góor bu sol mbuba bu am sokolaa, bu am ay biton. Mu teglu nete ci wàllu càmmoñam, sol mbaxna bu ñuul ak lu nette ay nit wër ko tiyelu nette mu len di ekkati loxo.

Neek buñ raax ba pare, nu warale ko fensi bu gatt, ci kanami fensi bi mu ngi am ay pono am ay weñ am peel am tamit ay blokk